Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, shina iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Oshimaliwa shampa wu shina aluhe oho kala wu na enyanyu enene molwaashoka noompumbwe dhoye oto vulu oku dhi kandula po adhihe.

Ompungulilo yoshimaliwa ndjono haku tiwa ONedbank, oyili tayi kwashilipaleke aakuthi mbinga opo yakatalelepo oshitayi kehe shoNedbank shili popepi nayo. Sho tashi ka kala etitano omasiku 24 ga Apilili 2026.

Ompungulilo yoshimaliwa yaNedbank oyili ya pandula nokunyanyukilwa aakuthimbinga mboka yali yakutha ombinga methigathano lyokutondoka nuuthanguthangu onkene otayi ulike aasindani yawo aanelago mboka yeli yatatu.

Aantu oyendji uuna ya mono iimaliwa ohaya kambadhala okutota po ongeshefa ndjono taya vulu okukala taya landitha iipumbiwa mbyono yesiku kehe mbyono aantu ya pumbwa momagumbo oshowo yo yene ngaashi iikulya, iizalomwa nayilwe.

Momagumbo ogendji nenge moombelewa odhindji omuna iipundi mbyono aantu haya kala omutumba mono uuna yena shoka taya kundathana. Pokati kiipundi mpono ohapu kala puna uutaafula yaningilwa kutya pamwe aantu oyena omambo nenge yilwe tayi vulu okutentekwa po.

Ompungulilo yoshimaliwa ndjoka hayi ithanwa FNB, otayi tseyithile nokukwashilipaleka aantu ya kale haya dhenge onomola ndjoka hayi kala yatulwa po uuna ya pumbwa nenge ya hala okutala ondando yoshimaliwa shoka shili koompungulilo dhawo.

Ompungulilo yoshimaliwa shaNedbank oyili tayi lombwele notayi tseyithile aantu mboka yena omathindakano gomadhiladhilo, ngele tashiya koshimaliwa uuna ya hala okutota oongeshefa nenge kuninga shilwe. Ohayi gandja nee oshimaliwa shomukuli omuntu teya eshigalule nale agwedha ko iihohela yontumba.

Ompungulilo yombaanga yoNet bank, oyili ya toto po oshitayi shimwe shono tashi adhika ko Divundu, mono woo natango omuntu to vulu oku landa iitungithi yoye noka kalata hoka kombaanga ndjoka Net bank.

Oshimaliwa kehe gumwe oku shi hole, ano kehe gumwe okweshi hala molwaashoka oshimaliwa ihashi thigi eemanya lya londa kekwawo uuna wu shina kehe shimwe ohashi thigi sheshi kandulapo uudhigu kehe oompumbwe kehe

Ompungulilo yotango yopashigwana oyili tayi kwashilipaleke notayi lombwele aantu opo ya kuthe ombinga molwaashoka oyili tayi adhika pomahala kehe moshilongo shetu shaNamibia, oshowo ngele owuna nande oompumbwe nenge shimwe wa hala okuuva ohapu kala onomola ndjono wa pumbwa okuya dhengela ngoye to uvu uuyelele wo.

Ompungulilo yombaanga yoStandard Bannk oyi li tayi tsu omukumo nenge tayi lombwele aakuthimbinga yawo, opo ya ka kuthe ombinga mwaayihe mbyoka yo ye li taya pumbwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu, molwaashoka iimaliwa ohayi thitike oombululu ndhoka dha pumbwa okuthita. Oto vulu okukala wu na oshimaliwa e to landa ayihe mbyoka wa pumbwa. Iimaliwa yomafo iipu okuyalula, oshoka ohoyi tula owala mokashina e taka tameke okuyalula kokene.

Iipilangi oyo yimwe mbyono hayi hongwa momuti uuna omuti gwa kukuta. Iipilangi ohayi longithwa nee tamu zi uutaafula, osikopa, omutse gombete noombete dhodhene na yilwe wo.

Oositola dhomangeshefelo odho dhili hadhimonika nawa noonkondo molwashoka moositola muno ohamukala mwayela ano tamunana aalandi oshoka aalandi oye hole pokuma pwayela no kapena omakako gasha.

Iimaliwa oyili yina esimano monkalamwenyo yo muntu kehe molwaashoka iimaliwa oha yi kandulapo oma wupyakadhi ogendji ngono ha tu iyadha tu li mugo, oshoka woo natango oshimaliwa otashi vulu okufuta omuntu ndele ta yi kosikola.

Aantu oyendji oyena uunongo owundji no yena uunongo wa yoolokathana mpono yamwe yena uunongo wokuninga iipundi nenge iitaafula tayi ningwa miipilangi oshowo tavulu okuninga ombete miipilangi pamwe nuusikopa.

Ompungulilo yoNedBank otayi kwashilipaleke aantu ya kakuthe ombinga methigathano lyokutondoka mono osheelo nenge ompito yokupitilwa tapu futilwa oodola omathele gatatu nomilongontano nokutondoka otaku pelwa ominute omilongo ntano nantano.

Ompungulilo yetu yotango yopashigwana oyili tayi lombwele aantu yawo nenge aakuthimbinga yawo nenge aapunguli yomuyo kutya naya kwashilipaleke ayihe yawo, mbyono yena momagumbo gawo oshoka ngele nando oya kana okonima yomweedhi mbali oyo otaya vulu okuyi galulilwa nenge yi futwe.

Aantu ohaya kutha iinima yawo etaya kangeshefela komahala gomangeshefelo , hono aakwashigwana nenge aalandi hayeya opo woo yalande oompumbwe dhawo ndhoka yapumbwa. Ongele yahala oombiga niikwatelwa nenge iikulya.

Oshili sha ninga oshipu mongashingeyi molwaashoka omuntu ohoyi owala mostola ngoye tokutha shoka wapumbwa. Eto tala ngele owedhipumbwa nenge sha gwana momwaalu goshomaliwa shoka wuna eto shi kutha po nongele pamwe itashi gwana mo oho shi thigopo owala mostola moka.

Oompungulilo yombaanga yoBank Windhoek oyi li tayi lombwele aantu ya kuthe ombinga momaudhano, opo ya vule oku isindanena ongushu yoshimaliwa shono aluhe sha tulwa po shoo N$ 1000, onkene omusindani omunelago oye ta sindana mpaka.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka poompito dhimwe omuntu gumwe oku li nando opevi itaayi kosikola molwa kaapuna oshimaliwa shokufuta. Ashike ngele osha monika nena ayihe oya manguluka nosikola ota vulu oku ya.

Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe molwashoka iimaliwa ota vulu okuyi longitha momikalo dha yoolokathana. Ongele okulanda iizalomwa ongelee okulongitha moompumbwee dhomegumbo osho wo ta vulu okufuta oskola nenge iinima yontumba.

Ompungulilo yaNedbank oyo yili ombaanga tayi kwashilipaleke aantu ya kuthe ombinga nomathigathano, ngono ombaanga yaNedbank yili hayi kwashilipaleke opo omuntu aninge omusindani omunelago , isindanene omagano.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Oshowo shi na iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Iimaliwa yomafo oyi li momalwaala ga yooloka, oshowo iikukutu oyi li momalwaala ga yooloka. Oshimaliwa osho shi na oshilonga monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ohashi kandula po omikundu.

Uuna gumwe tazi moshilongo shawo ta yi koshilongo shilwe, ohashendje nenge oha ka longitha iimaliwa yokoshilongo hoka ta yi onkene ohapumbwa a shendje iimaliwa yomoshilongo she te yi shendjele mo shilongo shi ta yi opo kaakalonge nuudhigu uuna apumbwa okulanda sha.

Ompungululilo yo mbanga ya Bank Windhoek oyili tayi kwashilipaleke nota yi lombwele aantu opo yavule nenge yakalande nuukalata wawo wombaanga yo yavule okwisindanena ongushu yokalityatya koshimaliwa shomayovigaali ($2000)ndjono tayihulu mu ga 5 Febuluali2024.

Omahala gomalandithilo gamwe oge li taga landitha iinima oyindji, mbyono omuntu ha kala ta pumbwa esiku kehe. Ongashi iikulya mbyono yi li momaludhi ga yooloka, onkene aantu ohaye ya e taya landa oompumbwe dhawo moka.

Ompungulilo yoNedbank oyili tayi kwashilipaleke no tayi lombwele aantu kutya otaya vulu okuya nenge ya longithe oongodhi dhawo dhopeke, oku kwashilipaleka okutuma nenge oshimaliwa nenge oku landa taya longitha oongodhi dhawo dho peke shivulithe okuya koompungulilo kokwene.

Ompungulilo yombaanga yoFNB, oyo yili hayi kwashilipaleke nenge hayi yambidhidha aanangeshefa yopevi noombo yopombanda noyo pokati woo. Okupula nenge oku Mona uuyelele owindji aluhe ohapu kala puna onomola yongodhi ndjono todhengele.

Ompungulilo yo Bank Windhoek oyili tayi kwashilipaleka no tayi lombwele aakuthimbinga nenge mboka yeli tayeyi longitha kutya otaya okuya pomahala gevule pu gahamano mpono taya futu nokalata kayo ndee taya vulu okwi isindanena ompito yoku zamo woo.

Ompungulilo yotango yopashigwana moNamibia, oyili tayi pandula notayi kwashilipaleke Amos ngono eli a kala omukwatheli nenge omutungi pamwe okuza kuunona, a sindana omayovi omathele gatano goondola dha Namibia.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala puna aantu oyendji taya landitha iilandithomwa yili ya yooloka naalandi woo ohaye ende taya tala shoka ye eli mompumbwe nenge shoka ahala okulanda esiku ndono nenge pethimbo ndoka .

Iimaliwa oyo yi li ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka iimaliwa oto vulu okuyi longitha oku kandula po omikundu kehe ndhoka wu li tadhi ku adha. Oto vulu wo natango okuyi longitha oku landa oompumbwe dhoye dhomegumbo.

Iimaliwa oyi li yasimana na oyina oshilongo monkalamwneyo yomuntu kehe molwashoka otovulu okulanda shoka wapumbwa una wuna oshimaliwa ngweye oto vulu okuninga kehe shoka wahala una wuna oshimaliwa.

Aantu oye li haa ka konga eempumbwe dhawo dhesiku kehe komahala gomangeshefelo. Oompumbwe ohadhi kala nee ngaashi oongaku, iizalomwa, iikulya yomegumbo nayilwe wo ya gwedhwa po.

Ompungulilo ndjoka hatu ithana tatuti oNedbank oyili yina omagano ngoka ga longekidhwa okukuthwa po komusindani nenge kukehe ngoka eli oshilyo nenge omupinguli gwombaanga ndjika e tiisindanene wo ye eke ga gandje kuyakwawo yalwe.

Ompungulilo yombaanga yoBank Windhoek oyi li tayi pandula Lovisa ngono a li a kutha ombinga methigathano lya piti ndyono lyesiku lyohole, ndee ti isindanena oshimaliwa shongushu yeyovi limwe.

Ompungililo yombaanga yotango yopadhigwana oyi li tayi lombwele aantu ye endelele opo ye ye ya ha kanepo eshina lyokuyoga ndono lya kuluka lela ondando ya ya pevi ,Oshoka okwali li na nale iimaliwa oyindji ashike payife oyi na owala iimaliwa iishona lela.

Oshili ondjodhi yakehe gumwe ena egumbo opo amonekithe nawa egumbo lye, andola atulemo iipundi yopashinanena mbyono hakuti omatyofa pamwe woo nokataafula hono kaningwa miipilangi niipundi yaningwa miipilangi.

Momagumbo ogendji omuli tamu monika nawa, kuusikopa, niinima mbyoka yaningwa miipilangi. Iipilangi oyili neh hayi hongo iinima ngaashi iipundi, iitaafula, uusikopa, noshowo yilwe.

Omagumbo oge li taga monika nawa lela, uuna mu na iipundi mbyoka yoshinanena oshowo natango oshipundi oto vulu oku shi kuutumba pethimbo wuna nande oshi to ningi nande wu lale po, wu thuwe po uuna wa loloka.

Ombaanga ndjika yo FNB oyi li tayi kwashilipaleke nota yi lonmwele aantu mboka ya kutha ombinga muukalata wombaanga ndjika, opo ya kwashilipaleke iiyedhitho yawo, nenge ya longithe uukalata moositola kehe.

Ositola yoAVO otayi lombwele aantu kutya otaya vulu okulanda okupitila kongodhi yawo yopeke taya landa shoka yo ya pumbwa mositola moka eta yeetelwa pomahala mpoka yo yene yeli.

Ompungulilo yombanga yopashigwana ndyono hayi ithanwa oFNB oyili tayi lombwele aantu notayi tseyithile aantu yakale haya kongo omawu yelele kongodhi ndjono yopeke hayi kala ya tulwapo oko ya kale taya pula uuyelela wawo awuhe.

Oompungulilo yoshimaliwa yaNed Bank otayi kwashilipaleke no tayi lombwele aantu nenge aakuthimbinga yomaudhano opo ya kuthe ombinga ya kuthe ombinga methigathano lyuushano mbuka tawu kiisindanenwa ongushu yoshimaliwa sha tulwapo oshowo natango ya kuthe ombinga muudhano kehe.

Omahala gomangeshefelo oge li ha ga adhika apehe mpono pu na oongeshefa, mpono wo aalandi haya yi, opo ya ka konge oompumbwe dhawo dhomomagumbo oshowo ndhoka dha kehe esiku. Oto vulu nee okulanda ayihe mbyoka wa pumbwa komahala ngaka.

Mongashingeyi oshili sha ninga oshipu uuna poompito dhimwe wai nande omositola nenge oyomalanditho ndele omuudha, oto vulu kuya owala pokashina e to tala kutya oondando dhiinima oongapi, nangele oweshi hala to shi kutha po, ngele itoshi vulu oto shi thigi po owala.

Methimbo lyongaashingeyi oshi li sha ninga oshipu ngele ta shiya pokuyalula iimaliwa kashinasha ngele iimaliwa yomafo nenge iikukutu molwashoka opu na okashina hono haka tulwa owala iimaliwa toyi tentekeko e taka tameke take yi yalula ko take kupe omwaalu kutya okayalula ingapi.

Ompungulilo yoshimaliwa ndyono hayi ithanwa oBank Windhoek oyili tayi kutha ombinga momathigathano goomeme gomumvo omathele gaali nomilongo mbali na ndatu ngono taga ka kalako momasiku omulongo sigo omulongo nalimwe gaDesemba.

Aantu oyendji oyeli yahonga iinima yayoolokathana miipilangi mono yamwe yahongamo uusikopa wokukwatelwa iilongithomwa yomegumbo noshowoo miilongo yomombelewa. Yamwe oya hongamo oombete niipundi pamwe nuutaafula.

Ompungulilo yombanga yopashigwana oyi li tayi lombwele aakuthimbinga nenge aayakulwa yawo kutya otaya landitha oongodhi dhopeke ndhono tadhi futwa nenge tadhi vulu okukwata ethimbo lyuule woomwedhi ndatu okudhi futila.

Ompungulilo yombanga yoWes Bank oyili tayi kwashilipaleke nokulombwela aantu opo ya siikilile nenge ya kwashilipaleke iiyenditho yawo ano kohi yoomwedhi ndatu ku za mu lyotango sigo omilongo mbali nomugoyi gaFebuluali.

Ompungulilo yiimaliwa yaBank Windhoek oyi li tayi kwashilipaleke notayi lombwele aantu ehala lyawo epe mpono ye li taya landitha iilandithomwa yawo ngaashi nee oongodhi dhopeke osho wo yilwe.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi lombwele aantu opo ya kuthe ombinga. Ya kwashilipaleke iinima mbyoka yena momagumbo gawo. Opo nande oto yi molweendo iinima yoye eta yi kana otayi vulu okufutilwa ko.

Aantu otwa valwa naantu tuna nuungo wayoolokathana mpono puna yamwe yena uunongo nenge nditye omagano gokunduluka iinima noonyala dhawo yene.

Ompungulilo yotango yopashigwana otayi kwashilipaleke aantu, opo yakwashilipaleke oohauto dhawo nongele pamwe oya yonuka ngweye owadhika weyi kwashilipaleke nombaanga ndjika nena oto vulu oku pewa yimwe nenge ye yilongithe.

Monhashingeyi oshili sha ningila aantu oshipu okuyalula iimaliwa. Oshoka monale aantu okwali haya yalula iimaliwa peke kuza kushimwe sigo okehulilo. Ashike mongashingeyi aantu ohaya tula owala iimaliwa kokashina etake yape eyamukulo kutya oka yalula ingapi.

Ompungulilo ya Bank Windhoek oyili yakutha okampito kiikalekelwa hono yahala yaka ninge natu hungileni taya kaninga shi ikwatelela koonkundathana shinasha nomakwatathano nenge nomakwathelo gompungulilo yawo ndjika.

OBank Windhoek oyili tayi lombwele notayi kwashilipaleke aakuthimbinga nenge aapunguli yamo kutya naakuthe omathigathano mono taya vulu oku ki isindanena iinima yawo ya yoloka yomaludhi kehe.

Iimaliwa yomafo oyo iipu okuyalula methimbo lyopaife molwaashoka okuna okashina hono haka tulwa owala iimaliwa ndele etaka tameke okuyalula etaka gandja omwaalu gwiimaliwa kutya ingapi kumwe ayihe.

Ompungulilo yaVenduka oyi li tayi kwashilipaleke kutya oto vulu okulongitha omikalo odhindji nenge wi ilonge omikalo odhindji nkene toningi oshimaliwa nenge nkene toshi longitha woo natango

Aantu oyeli haa shendjathana iimaliwa, ano uuna ngele gumwe tazi moshilongo shilwe tayi koshilongo shikwawo, ohashendje iimaliwa yomoshilongo shoka tazi teyi shendjele moshimaliwa, iimaliwa teyi shendjele moshilongo moka uuka opo shika kale oshipu kuye uuna eli moshilongo shoka.

Ompungulilo yotango yo pashigwana oyili tayi lombwele aantu ya kuthe nenge ya ha kane ekopi lyoku yenyela omeya ndyoka lyeya kombiliha molwasho okwa li li na oondola N$ 719.00 ashike mopaife oli na wala N$ 599.00.

Aantu oyendji moku mona iimaliwa oya toto ongeshefa dhawo onshona. Opo ya vule ya vule oku kala taya landitha iilandithomwa mbyono yili yapumbiwa ethimbo kehe komuntu kehe. Ongaashi nee iikunwa ngaashi oonamunate.

Ompungulilo yombaanga yaBank Windhoek, oyili tayi pandula omukuthimbinga nomusindani ngoka ali akutha ombinga muudhano wohole Maggie Rose asindana iimaliwa N$1000.

Ompungulilo ndjono haku ti wa oNedbank oyili yina ompito yoku i shangitha uukalata wa wo nenge nditye momasiku ngoka gatulwa po momilongo ndatu gaDesemba nasigo oompa ngaa tayi ka hulila, ano kehe gumwe wuli tolongitha ompungulilo ndjino i nda wuka shangithe okakalata koye.

Ompungulilo mbaanga yaBank Windhoek oyili tayi tseyithile aantu yakuuthe ombinga moka aantu taya kala taya longo mo omalutu gawo opo gakale gena uukolele nokomasiku nenge koomvula tadhi keya.

Owuli gumwe gomukuthi mbinga nenge ho pungula nombanga yotango yopashigwana? Ano ndjono hakuti oFNB? Kambadhala nena ndele to kutha ombinga moma thigathano opo wo wi isindanena yimwe yomwambyoka hayi sindanwa kaanelago.

Ompungulilo yombaanga yoNEDBANK oyili tayi lombwele notayi kwashilipaleke aantu kutya na yeye ya tseye uuwanawa nonkene to vulu oku futa noshimaliwa, to longitha okakalata nenge ongodhi yoye yopeke, shono tashi ya shi ningilwe kepandaanda lyoSam Nuujoma moVenduka.

Ompungulilo yombaanga yaVenduka otayi yambidhidha aanasikola noshimaliwa noshowo aanangeshefa taye ya pe oshimaliwa. Ongele aanangeshefa aashona, aanene naamboka yopokati. Otaya mono oshimaliwa.

Omuntu kehe noshipewa she aantu yamwe oya pewa uunongo niipewa yoku ninga iipundi miipilangi. Mono aantu haya longitha owala iipilangi yo taya kutha woo natango omafulafula etaya ningimo iipundi.

Momahala gomalandithilo ohamu kala mwa yela notamu monika nawa noonkondo, opo aalandi ya vule okunanwa nokuya ya vule okulanda ayihe mbika. Poompito dhimwe omuntu ota vulu okulanda oonyanga, uukuki nakehe shimwe shoka a pumbwa esiku ndyoka.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomoshilongo shawo. Niimaliwa oyi li ya simana mokalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka ohayi kandulapo omikundu, dhi li dha yoolokathana dhono wo natango tadhi vulu oku kalapo esiku kehe.

Aantu mboka ye na uunongo nenge omagano moonyala ohaya nduluka iinima ya yoolokathana miipilangi mono yamwe haya nduluka mo nenge haya ningi mo iitaafula noshowo iipundi.

Ompungulilo yombaanga yotango yopashigwana oyi li tayi kunkilile aantu, opo ya hinge nawa moondjila dhawo, opo yaka thike nombili, osho wo natango ota yi kwashilipaleke aantu opo ya kale ye na ombili nelongelokumwe.

Ompungulilo yaBank Windhoek otayi kwashilipaleke aakuthimbinga yawo kutya otaya vulu okutuma nenge okulanda taya longitha ongodhi yawo yopeke okutuma nenge okulanda shoka woo ya pumbwa .

Aantu oyeli yena uunongo wa yoolokathana molwaashoka yamwe oyeli haya hongo iinima miipilangi mono gumwe tavulu okuhonga uusikopa ,iipundi nayilwe woo ya gwedhwapo tayi vulu oku longithwa.

Aanageshefa oyendji oyeli haya landitha iilandithomwa mbyoka hayi pumbiwa ethimbo kehe ongele iilandithomwa yomegumbo nenge oompumbwe dhomuntu kehe adhihe dhoka ohadhi kandulwa po una gumwe ayi komahala gomangeshefelo huka.

Aantu yamwe oya pewa uunongo wokuninga iitaafula nenge wokufikila iitaafula mbyono hayi ningwa miipilangi. Iipilangi wo natango ohayi vulu okulongwa iilongithomwa yilwe tayi vulu okulongithwa megumbo ngaashi iipundi nuusikopa wo.

Ompungulilo yotango yopashigwana oyili tayi kwashilipaleke kutya oyena uumulilo mbono taye wulanditha nenge ngele pamwe okatatuka nenge kayo nuka otovulu okuya dhengela konomola yawo yomakwatathano eto pewa kamwe nenge yekafutilepo.

Ompungulilo yoshimaliwa yo Standard bank oyili tayi kwashili paleke aantu, opo kaaya yamukule nenge kaaya galule koo nomola ndhono hadhi dhengele aantu oshoka oombudhi, nenge nditye oombotsotso shaashi ya hala owala oku kengelela iimaliwa yaantu.

Mo mpungulilo yo Bank Windhoek omu li muna iilonga, nenge nditye omuli hamu monika uuyelele mbono hawu zi ketango, ano tovulu kuwu landa ngwee towu fala woo natango, wuke wu landithepo nenge wu kewu longithepo megumbo djoye.

Ompungulilo yiimaliwa yaStandard Bank otayi kwashilipaleke notayi lombwele aantu mbono haya landa oohauto nuukalata wombaanga ndjika kutya okwa za 35% kofuto nenge koshimaliwa shoka shokulanda ohauto.

Ombanga yaVenduka oatyi pandula nokutsa omukumo aakuthimbinga yawo mbaya sindana pethimbo lyomatango omanene osho woo natango tayi gandja omasindano kaakuthimbinga mbaka.

Ompungulilo yombaanga yoBank Windhoek oyi li tayi lombwele aantu opo ya ka ninge uukalata wawo wompungulilo ndjika, opo ya vule okwiisindanena esindano ewanawalela ndono to isindanene oGodwana ndjoka.

Aantu oyeli yena uunongo wayoolokathana mbono yamwe yena uunongo mboka wokulongitha omake gawo yoyene taya longo okuhonga iipilangi mpono taya hongomo iitafula oshowo iipundi mbyono ya ningwa miipilangi.

Nedbank ompungulilo ndjono tayi lombwele notayi kwashilipaleke aantu, opo yakuthe ombinga momathigathano. Yo woo natango ya ninge uukalata wawo wombaanga yawo ndjoka ya Nedbank ya kale haya mono omawuwanawa ogendji ngoka haga gandjwa ku Nedbank.

Oshili oshiwanawana sho ombaanga yotango yopashigwana ndjono haku tiwa o Fnb yili tayi gandja kwaamboka taya kutha ombinga momathigathano taya ka sindana oshimaliwa shi thike poondola omathele gatano taye shi tuminwa kongodhi yawo yopeke.

Iimaliwa oyili onga eshikamugongo lyonkalamwenyo yomuntu kehe, moka iimaliwa ngele kuyina nena kuna shoka tovulu okupondola monkalamwenyo, ashike ngele owuna iimaliwa ngawo noompumbwe dhoye oto vulu okudhi kandulapo noshimaliwa.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho, onkene uuna gumwe ta zi moshilongo tayi moshilongo shilwe oha pumbwa okushendja iimaliwa teyi shendjele miimaliwa yilwe, oshoka iimaliwa oya lunduluka pandando.

Iimaliwa oyili momaludhi ga yooloka mpono pena iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa iikukutu oyili momalwaala ga yooloka, mpono pena iimaliwa iikukutu yafa iiyelele nayimwe yili momalwaala yafa iingolondo

Oshimaliwa osho oshinima shina oshilongo monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashoka oto vulu okuninga kehe shimwe shoka ngoye mwene wuli to dhiladhila okulongitha oshimaliwa, otovulu oku tunga omatungo goye, oto vulu oku ninga oositola dhoye, nenge oongeshefa dhoye.

Oshilongo kehe oshi li shina iimaliwa yawo ya yooloka, shina iimaliwa yasho iikukutu oshowo iimaliwa yasho yomafo, ya thaanekwa omathano ga yoolokathana noya shangwa oondanda dha yoolokathana, onkene iimaliwa oyili ya simana.

Aantu oyendji oye li haya kutha ombinga momathigathano gompungulilo ya Standard Bank mono mu na omathigathano gi ili nogi ili, gamwe omathigathano gokutondoka koompadhi, gamwe okutondoka ye li kuuthanguthangu mpono tayi isindanene ongushu yoshimaliwa sha tulwa po.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB, oyi li tayi lombwele aantu mbono ya kutha ombinga mombaanga nenge yena okakalata kombaanga ndjika, kutya otaya vulu okulanda iilandithomwa yawo nenge okufuta shoka ya hala, taya longitha okakalata haka nenge taya longitha ongodhi yawo yopeke.

Omahala goongeshefa ogeli haga kala owala hono haku ngeshefelwa yo aantu nee mba yapumbwa iilandithomwa mbyono tayi ngeshefwa komahala hono ohaya yiko nee yo taya tala okuza mositola tayayi mo kwawo yatale ngele oyenamo shoka ya panda.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, oshowo yimwe to adhamo iimaliwa yomafo, niimaliwa iikukutu. Iimaliwa mbino yomafo oyina omalwaala gayooloka, puna iimaliwa iimbulawu, iishunga, nayilwe wo.

Opungulilo yotango yombanga yopashingwana oyili tayi londodha notayi lombwele aantu opo yakuthe ombinga mokupungula iimaliwa yawo molwa shoka ohayi vulu oku kalako ule womasiku 32 etayi indjipala.